Hayisan qasika yalagati duma duma masarata oyikidine gamo wogga yetha yexishene ba wogga pasikishesh dizaha hayisani beses

Hayssan qasseka maatara maatatidi ekkiza bessan dere asati uttida ha asata sinthen hara asi nam'u asati iray bukki ekkizason janxila bephe bolla woththidi kiita aaththizays.

Haysan Gamo dere asat gamo dunguza mayid cilila matane xambaro oykidinne kushe salo denthid eqidaysa dalgan beses.

Hayissani qassi kehipe xelanasi lo'izanne wokaha pashikiza keethi bettesi he ketheka quma kethe woyiko mora hotele getetidi eretesi

Gashshe nayttinne gashshe nayttas ayetti issi bessan shiqidi de'ettes qasse. Qasseka izzeraguyye bagara darotti shiqidi issa issabe'izayssa besses.

Issi lo'iza gibbe giddon makinna masatiza mishshay woyko ashshanguliteththan shiqidinne oththettida miishsha xeelanas lo'ida miishshe di'izayssa.

Haysi qaseka issi daliga ketha timirte ketha masatizaysa besid iza gidon daro lo'za mithatinne qaseka timirte kethaza kareza bola tapelay dizaysa.

Hayisi gitta gitta loiza wode ketha woyiko poqe beses ha poqe garisan lo'iza mithatinee issi atuma na'ay de'izaysa adhi adhi shuchati de'izayisa beses

Issi gitta madireke bolla keke gizayisa hayisa wode ukethaza wothidinee issi ufayisa galasa gamo dere asati qaxanas ba kushe ubay kesizayiaa beses

Hayssi bessizay issi gita xaraphe cililo qaalame masatizayssay iza bolla wodhdhidayssan xaphon sinthen asati uttin haara zo7o masqale mayda heedzdzu asati gede timirte immizayssa.

Hayssi bessizay issi gezetti woykko gaxxare gididi ida heeran he gaxxare heerazane irabukkafe dendidayssan di'o gaason issi keeththay woykko issi asa keeththey qohetidayssanne dan'u unkankoti mooreii.

hayssan qasseka timirte keeththa masatiza dalga keeththeynne dalga gibbey dees ha keeththeza karin qasseka dunguza qalamen girgidazi tiyetti dizayssanne gaaththan asi deizayssa bessee

Ha bessan qasseka nam7u xaraphezza bollan ciishshay dees ha ciishsha sinthen uttidinne issi aaway waraqata nababishin harati uttidinne esgizayssa bessees.

Hayssan qasse dumma dumma gita asati attumatinne macati issi dubbushen uttidi gaammo dunguza may'dinne kumeththa may'o may'di ha xeellishe dizayssa bessees.

hayssan nu beyishin lo7iza kawo oosanchati issi kare dere asi ba giddon essidinne ba madirike sinthene kumetha may7o maydinne eqqi dettes

Ha bessan yelagati kometha gammo dunguza mala maaliya may7di madireke masatizayssa bolla uttidinne kuwaase kaasanchata xeellizayssa bessees

Hayssan ta beyishin oge lanqen woykko adde baabaye geetettizayssan lo7iza miishe woykko lo7iza keeththey keexxettidi des ha keeththa sinthen gaammo misiley saalettidi de7ees

Hayssan qasseka issi maccase daara uttadanne ba duuna bolla hayssa kooshe woykko cenggursa nuus dhoqqu histiza meiisha be duuna bolla wothada kiita asas ha simma aaththizayssa besse.

Hayssan qasseka nam7u macanayti sinthera uttidettes he utethazikka duulatas utettidayssa masatidi ekkees ha duulata giddon macasiya mayke be duunan wothada haasa ashe de7izayssa desse.

gammo giddon erettizanne erancha gidida gita asati be sinthen sinthen lo7o xaraphe utisidi paaththanne ciishsha utisidi dubbusha woykko duulatan tobishe dizayssa bessees

Issi addedayssi madareke sinthen woykko oyde bolla uttidinne maxaafa shiri woththidi woykko doy woththidi biirekka be sinthen woththidi yo7o ezigizayssa besses.

Hayssan aawa gitadayssi hu'e bo'atidi ekkizayssi manaxire aypen woththidi kushen worqa aaththidinne mayke oykkidi sinthen eqqidi dere asas kiita aaththizayssa bessee.

issi addey medireke sinthen oykko medereke sinthen uttidi mayke woykko cengursa dhoqisiza massara be duuna bolla woththidi haasayishe deizayssa bessees

keehi qoodan daro asati tobe bolla uttidettes woykko duulatan uttidettes issi addey qasse mayke be duunan woththidi haasayishe dizayssa bessees.

gaammo dere asati gaammo dunguza maydi ba sinthan maata woykko guzgaze hugezan buuci qolidinne ufayettidi gistemirqe diza shurabe maydi uttidayssa

Hassan qaasekka issi maccasiya boththa qoppe woththada booththa sure aththada kareththa caamane kareththa shurabbe mayada affoti ekkiza bessan be wokaha pashshikisana gaada uttidayssa..

Hayssan qasseka issi bessan issi kifile giddon attumatinne macati booththa may7o may7o woykko qamisa beni asay gizayssa may7di janxila oykkidi guppishe de7izayssa.

Haysan qaseka mac'ati woyko aayeti na idimidinne uttida ha mac'asata sinthan puuto masatizaysi petxa mala eqa xeera bolla qashetidi dees.

Issi macasiya alaggako woyiko adde gelonara baa derethomayo woyikko baa derre wogani mayo mayada eqidayis qonicessi besses.

Dalgga bessan guyera keshayi keshetiddi woyshshan keshettideesi. He keshaza sinthan qasse dalggiza bessan issi aawayi gulbatidi maata oykkizayssanne harati gaamo dungguza mayidi uttidayssa beseesi.

Issi aayiya daro asi de7ishini daro asaza gidora goyera qeessetekka de7ees. Qassekka meheeka eqqidi de7ishin aayiya kutto adde oykkada janxxila oykkada.

hayssa nu beyishin heerazi gezze woykko gaxxare heerada hanees he gaxxare heeraza gididayssa nu erizay xiida mithi gammo dereta asas guyera eqqides sintheraka undenna woykko daro asati haa xeele

hayssan qasse issi keeththey dees ha keeththaza sinthera woykko ha keeththaza karera shuchchi keelettidi dizayssanne issi macasiya kath punnizayssa bessees

Maca nay sinthen issi aaya naa7idimmada uttadus aayey sinthenka puuttoshalo masatiza aykko mitha bolla qashettida miishi uttides hara macati qasse guyera shooshe qachidi.

Hayssi qasseka issi addey dunguza may7dinne booththara zo7ora walaka sharbe qoodhera yeggidi xompe xuugettana eqqidayssa sinthen eqqidayssa bessees.

Gaammo dere asay dumma dumma geexe may'ota may'di ba dunguza huphe bolla sharbe qachi dinne guche essidi xambarokka oykkidi issoy issa hara hamuttizays.

Hayssan qasse issi caali ekkiza keeththe karin nam'u nayti karen eqqida issi nozi qasseka penge bolla eqqin izara nam'ati miicizayssa bessees.

Hayssan qasseka issi keeththey ooththettidi kezida keeththe karin qeeri naay uttidayssanne he qeeri naay ba duuna bolla kushe woththidi uttidayssa bessees.

Hayssi bessizay keehippe lo'iza keeththe gididi hakeeththezikka ortodokse woosa keeththe masatizayssa gididi wulazi duge garse gelosoy dizayssa bessees.

Hayssanni qassika bekur woykko nu gamoththon bayra giza xuufee huhe bolla uththi dishini issi inddi misilee qonccidinne beeththizayssa nuna bessees.

hayisani qasse issi mashineyi banikeso mashine gittay utidesi iza laniqeraka darro xufeti betizayissa besses

issi zo'o aaway beettidinne he zo'o aawazi qasseka kiita aaththizayssakko. tani giza xuufe be huphe bolla woththidinne duuna doyidi eqqidayssa besses.

asati suuqe karen eqqidinne hayssa qolettiza zayte woykko oykketonta zayte shammidi he zayte gate qanxanas silken go'ettizayssa bessee

bollara gede sinthe baggara usuppun asati ha simmidi medireken uttidettes haara qasseka daro asati ba sinthan haaththe woththidinne uttidi tobizayssa bessees

hayssan issi misilezan doktore woykko tophiya kuushsha ministere doktore aymede abi de'ees iza garsera qasse issi inda eqqada de'izayssa

hayssan saleda masatidi karephi ekkiza bessan tiktokke giza xuufenne misile woththidayssa dalgan nuna bessees

Hayssan betizayssi ogge dalggakko. he dalgga oggezikka calidayssa gididi katama misattes. Oggeza lanqezzan qase mabrate shubotinne bireta birette negerethi eqqidayssa besses.

Issi ooratha heeran kaame malay ekki ehidinne maburate shubota gathethishinne dere asay dhoqqu giidi pude salo xeelishin dalgan besees.

issi addey qashora de'iza qoobe be hu7e bolla woththidi haakime keeththe woykko payatetha keeththe masatiza keeththe kadeni siti gi eqqidi ha xeellizayssa bessees

issi addey issi oorath biratay biratay dari aadhdhi aadhdhi eqqida bessan booththa qoobe woththidinne hayzi eqqidi ha xeellizayssa dalgan bessees

Haysi besizay daro nam'u xetu xetu birati issi bolla daridine shetidi gede ospun qasho gididi dizaysane ha bagan qaseka nam'u 2018 marotetha laytha reqiqi bajati gizay

Hayssan qaseka qurse soo woyko amarathon qurse gi gamothon qan'e giza qurse keethe woyko qan'e mizayssa keetha de'izayssa sinthen daro asati uttidayssa besses.

Hayssan heezhzhu nayti dettes ha hezhzhu naytikka ka7ishenne miccishe deizayssa beses qasse naytappe bollaraka garssera awashe bankke giza xuufey dessi.

Issi gaammo dunguzara deiza wulaza bolla gammo dunguza xuufeynne gammo dunguza malatay deiza keeththey wonta metettiza quma doommidosse gizayssa besse.

issi zo7i ekkiza naay korojo bayidinne silke giddo xam7ishe de'izayssa dalgan bessees naaykka oge bizayssa

Hayssan qasseka issi bessan tama xuussa danoy gakkin hatamaza dhayssanaz giidinne haaththe tubbora asati ekkidinne geede pistizayssa bessees.

hayssan qasse issi addey dhoqu giidinne medireke bolla komputere be sinthen woththidi uttides qasseka iza sinthen xuufey dees adagappe woykko danoppe attana bessiza timirte

hayssan issi asi makinappe kundidinne qohettin koyro deeththa akamo asay immizayssanne akamo hiilla erizayti maaddizayssa bessees

Hayssi bessizay daro poolisetinne issi issi kumeththa may7o may7ida hara asati generetere masatiza miisha woykko massara aykko miishe xeellizayssa masatizayssa shiiqidi xinatizayssa besses.

hayssan ta beyishin ogey dees ogezappe pude baggara woysha masatiza mith walakettiday dees he mithaza sinthe raha qantha lo7iza mithata sinthen zo7o makinay woykko kaame eqqidayssa

hayssan qasseka qoodan cora asati misilera deiza keeththe lanqen eqqidinne ha keeththazikka bankeso masatidi ekkees addey izeti eqqidayssa gede simmidi izeta poto denthizay

hayssan qasseka issi gita keeththey deees ha gita keeththeza sinthen tophiya bandiray dhoqu giidinne kaqetidayssanne gaaththan aadhdhi aadhdhidi asati eqqidayssa bessees

Hayssan daro macca assatine attumati may7etidinne ee duma dima gexe mishata go7ettidi gistte mirqethi qasho be sinthen wothidi tophiyaya lametishe des giza xufe beeses

Hayssi bessizay gitta keehippe lo7iza deeththan deethan keexettida keeththe bessees ha keeththezas had ushachcha baggara lo7iza mith aduqidi kuwasi beettees.

hayssi bessizay daro asati qoodan dariza asatinne woykko tamarida asati issi bessan shiiqidinne gitta pooqe garsen eqqidinne qofa gaagotetha medhizayssanne nam7u asati

hayssan bandiray eqqidi dees ha bandirazikka tophiya bandira geetettes ha bandiraza garsen heedzdzu pooliseti qasseka issi nozi kessishin issi nozi woga naagidi nam7ati woga naa gishe eqqidayssa

Issi keexettidi wuronta keeththey buro doomettiday dees he keeththezikka pooqe geetettes pooqeza bolla ooththiza oothanchati eqqidinne dizayssa bessees.

Hayissanni daro asati gedde qodanni ussupuna gidiza asati medirekke sinththanni eqida .he eqidayittappe issi urayyi wanicca oyikides.nam''aniththoyi Marika waaraqata oyikides.

Hayssan daro asati attumanettine maccati ba huphphesora puyyina woyikko lastiqqe punni wothidi uffayssa masatisiza mishshata go'ettidi ba timiirtte onggidi anjettiza bessishe.

Hayssan qasse giththa giththa assathi timirte tamari onggidda bee mayiragge woykko wogga mayo mayidinne anjettizza wodde bonchizayass assathi keeh uffaytizayass besses.

Issi macasiya eqadanne inte sutha imite haratasi giza kita athiza matawoqa woyko eriso be matara lathapada eqidaysa bese

Haysi besizay issi dalga kifile gidon kartoneninne eqa wothiza woyko issi issi mishata wothiza lo'o lo'o mishat eqid dizaysanne he mishat qaseka lo'o besani de'iza..

hayssan qasseka issi armay dees ha armaza bolla diza xuufezi aygize gizayssa gidikko arba mince hospitaale giza xuufey deees ha armazas dunuz

Bosheti ekkiza bessan asati shuchchinne dumma dumma caddiza miishati deiza bessan heedzdzu asati issi issi miishata xinatizayssa dalgan qoncisidi bessees.

Issi keeththe matan deiza mita garsin guzgazey qolettin woykko maatay qolettin issi naas zo'o shurabe mayda naas issi addey markawaragata immizays

Hayssan qeeri nayti kanche gede tammuppe darizayti eqqidi deettes ha nayta guyera badalay modhera woykko bunchetonta badalay kontalen aadhdhidi uttides.

hayssan issi na'ay yelaga na'ay giddon dees lanqera issi macanay dawus harati nam7u addeti issi uras marka waraqata immidi dabbobe sinthen wothidi uttidi

Hayssi bessizay issi macasiya duuna bolla maske wothada xaraphe bolla uttadanne dumma dumma marajata woykko mastawashata be oykkidayssa shirerethizayssa.

Hayssan kare dere asatappeka yiidi walaketida asati deettes dere giddo asatikka deettes issi bolla shiiqidi daabbo leemate bolla izeti bathizayssa bessees.

Hayisan kehi xelanas lo'iza kethe hera hara woriqen osetida kethe malates kababidi utida lo'o oyideyinee lo'o xariphey de'izayisanee kethazi lo'izayisa

Hayssan qasseka puuteti toketizayssa bessees ha puuteta tokkizaytikka attumanne maca gidishin keeththefe guyera aadhdhidinne puutenne meethas go'iza dan.un kawunkota tokkishite.

hayssan qasse issi mishiriya booththa qoobe be huphe bolla wothada maata woykko go'iza mithata abeba woykko ciisha gidanas go'iza mitha tokkashe deizayssa bessees

hayssan qasseka daro tamarida asatinne loohida asati issi kifile giddon xaraphe sinthen eessi masatiza miishe woththidi bathi bathi xeellidinne iza giddo xinatizayssa besse

Hayssan qasse daalgi ekiza deere giddon daalga gaadde adhdhi adhdhi miththatti eqqidi diza beessay dees he beessazan adhdhi adhdhidinne maabiratte poole maastizayti eqqida.

Hayssan nu be'zzayi Gamo Dera assakko. Ha Gamo Dera assazikka dumma dumma Gamo woga qoncisiza mayyoththa mayidinne atumayinne maccayi xossi madin shiqiday kumethi eqidess.

hayssan qasseka issi kifile giddon wozgidi dize gizayssa gidikko lo7iza oydetinne lo7iza xarapheti kababettidi woykko yuuyidi uttidayssa bessees

hayssan qasseka tukke keeththey dees qasseka gita pooqeykka dees he pooqe keeththaza garsen lo7iza mithi haythera dalgay dishkir gidara dizaari garseni motore ooththiza nayti uttidayssa

issi dalga timirte keeththa bessidinne ha timirte keeththa yuushos kare baggara tamaro tamaro ha7ikka tamaro giza xuufey xaafeti uttidayssa bessees

Hayssan qasseka issipinippe daro gede coraththida asathi kompithere giddon waraqaatha gellissidi gelida waraqathazi bana masathidi kezana mala komppithere maashinen ooththizayssa.

gita pooqey woykko wode keeththey lo7izayssi issi bessan eqqides ha pooqeza garseni lo7iza abeebati woykko ciishshati toketidayssanne pooqezi adussa gididayssa

hayssan qasseka oge lanqe masates ha oge lanqezi iittidayssa giigissanas limate ooththo bagga qoncisiza mastawaqa sinthen bessizayssa

hayssan qasseka oge lanqen woykko lo7idi geeyonta oge buro ooththetishe deiza oge lanqen gammu asati eqqidinne issi issi miishata hara asappe akeekizayssa bessees

qoodan daro asati ooratha bessan kase wora gidida bessa qeexidinne goy kessidi izan shubon saabettidi woykko dafettidi yiza haaththe ooratha pirojekte medhidinne xeelle

hayssa ni gita dalga ogera asati gede bizayssanne garse baggara qasseka ha oge yizayssa bessees pude baggara gita pooqe de7izayssa bessees

Issie bena dandayida woykko xeellanas lo'iza keeththe sinthenn gammo dunguza may'dinne orde orde asati eqqi deettes he asata giddoppe issi addezi kushe dhoqui.

Hayssi bessizay issi dalga bessan gaden gita keeththey woykko daro kifile oykkida keeththey keexetise dizhayssanne keeththezi buro doomettizayssa bessees.

hayssan nam7u tamaridi ongidi anjettida nayti dhoqa bessan dhoqa darajan bolla eqqidinne lo7o timirtey wuri sas giza xuufe xaafidi eqqida garsen qasse nam7u gashena

Hayssan ta beyishin keehippe keehippe malalisizanne lo7iza keeththey dees ha keeththeza giddon tophiya bandiraynne hara dere bandiray deees qasseka girgidaza bolla gaammo dunguza misilee.

Hayssan qasse issi dalgga kifiley beettees. ha dalgga kifileza giddon qiqqigi meecettidinne qucettidi geeyida lo'o lo'o oydeti salffen uttidayssa bessees.

Na,mu gita gita asati medireke sintan eqidi detees isinozas isinozi osuwa imishe ca,qisidayisanne awayi kushe dentidi ekizayisa besees

issi aawa dayssi medireke sinthen eqqidinne lanqera ciishshatinne lo7iza miishati beettishin ba kushe dhoqu wacci yooththidinne mayke oykkidinne caaqo gelishe deettes

Issi kifile giddon tamareti haakki haakki uttidinne paace ekkizayssanne paace immiza astamarey haakki uttidi waraqata bolla ba mastawusha xaafizayssa bessee

issi dalga kifile giddon issi addey dabtare be sinthen woykko waraqata oykkidinne asi be timirte ongidi anjettishe may7iza woga may7o may7idinne uttides

pirde keeththan asati go7ettiza maytemeynne mayteme garsera tophiya bandiray qoncidi beettizayssa bessees ha misileykka

hayssi bessizay paydon cora asati issi bessan woykko issi kifile giddon uttidi duulata kaalethiza ura ezgizayssa keehippe qoncisessinne duulata may'e

hannin issi aaya karetha shaashe qachada karetha sharbe woykko laxa naa may7ada eqqadanne haasayizayssanne maykera asi izi sinthen de7izayssa bes

Issi zo'o kootenne garsera galal'o koote mayda aaway eqqishin aawuza sinthen silkera aawuzappe keziza cengursa issi uray duuqizayssanne harati guye baggan eqqia.

hayssan dumma dumma woykko macanne attuma gidida ba timirte tamari ongidi anjettidayti be ooththana ooththos kushe kessidi caaqizayssanne qaala gelizayssa bessees

hayssi bessizay issi gita bena dandayida issi eqo eqota gididinne he eqota za karen woykko he keeththa za karen lo7iza oge lanqe deizayssanne eqotaza giddon mith eo

Ha bessan issi bessan daro gammo zoone giza gammo zoone kaaloda gizayssa tappe la sintheni gita gita asati eqqidayssanne asata giddoppe issi niya dunguza may7ada eqqidayssa bessees

ha bessan issi macasiya ba huphe duge qolada nam7e shaakkada cengurs gucjisiza miisha oykkadanne dere asas kiita aaththizayssa bessees

Hayssan qasse gaammo zoonen pirde keeththa birshe teqoame woykko eqota ooththo sirateti giigana mala giza medireke giigidayssa xuufen xaafidi bessees

issi gita keeththes xeera bolla attuma nayta shempeso giza xuufey nu gamotho doonan xaafettida keeththezi wulazi kumethikka doya gidide beexees

Kehi qoddan daaro asati ogge lanqqe suureninne salfen eqqidinne fitishshenne issi issi qoffatas issipeteththay lo'o gididayssa hasa'ishe diizayssa besess.

hayssan qasseka dere asati kezidi gasheykka gitay ceegaynne yoogati kezidinne shoore lanqe iitettidayta pittizayssanne haro aaththizayssa qonces dessee

hayssan qasseka oge lanqeta asati kumeth kezidinne may7o may7idinne peyxa oykkidi attumay macay pooliseynne giddo asati pittizayssa dalgan bessees

Daro asti gittagitta asati polliset be Makina Woyko Be KAme oge Esidi wurika akapa oykidi shore lanqe Bokizaysa Woyko zarizaysa Beses

Hayssan dumma dumma yegeththida wora yegeththida woykko iitha miishshata caanida kaame bolla asathi piththi kessidi madaabaran aaththidi caanizayssa bessees.

Haysani qasse darro burati issi bessani shiqidi qoletidayisane he buratikka duma duma karitoneta madabara itatane hayilandeta gididayisa besesi

Qoodan dariza asati xuufe xaafidinne tapelatho isti oykkidi kushen pitokka oykkidi macatinne attumati oge pittizayssa bessees.

pooliseti kumeth issa issara zoreti kezidinne oge dalga oge issife xiidda haythe menthi ekkidinne pittizayssanne geeshshizayssa dalgand

coro asati oge lanqen attumatinne macasati akafa aykafa be kushen oykkidinne ogeza lanqezi iitettidayssa woykko zara giddofe buurata kessishe deettes

hayssan gita pooqey dees gita pooqeza garsen makinay gitay zo7o walakara qalame tiyettiday dees ogezikka lo7izayssa gididayssa bessees

hayssan qasseka daro tamarida asati eranchati oge lanqe keehi pello iza oge lanqe cililo mitha garse eqqidinne izeti pittizayssanne issafetethan ootoza polizayssa bessees

hayssan qoodan daro asati ogge lanqe kezidinne oge lanqen qolettida buurata macaynne attumay yelagay caalay kumeth kezidinne pittizayssanne issifetetha ootho ooththizayssa.

hayssan qasse daro asati issi issi asati ba kushen akaafa oykkidi poolisetikka hara dumma dumma oothora diza asatikka haaththa shoore geeshshizayssa besses

Gita oge giddora kaamey heedzdzeppe dariza kaamey eqqides iraykka saloppe bukkishe dizayssanne ogezi keehippe caphidayssa bessees he ogezarakka daro asate.

ha bessan paydon daro asati macaykka attumaykka gita tamarida asati issipe kezidi issifetethan baheera geeshshizayssa woykko pittizayssa bessees

hayssan qasse nam7u maca nayti issi niya qoobe be uphe bolla woththin nam7atikka karetha may7o may7dinne issi eriso be sithen be kushen oykkidi eqqidayssa bessees

Issi maasshshine beettees. He mashshineza bolla qasseka beetizayssi hadirssa baggara ichachchu biradhdhe zo7o qalamen dizayssa ushshacha baggara kareththa qalame de7izay beettees.

hayssan issi macasa lo7izaara zo7o nay korojon issi miishe oykkada payday hayssa itiphiyas koshshes gizayssa iza bessizayssa bessees

hayssan qasse issi lo'iza dalga wodebatethan ooththettida keeththa giddon daro ase gidonta nam'u asi komputeren issi issi miishata xinatizayssanne xam'izayssa bessees

hayssa payda eriso woykko payda metaweqiya geetettizayssaza attamu oge tamarsishenne bessishe de'iza malatay beettees

heedzdzu gita gita asatinne tamaridayti issi naas woykko issi addes marka waraqata immishe dizayssa he imotazikka woyto masatizayssa bessees

Hayssan issi kifile giddon issi maca na misiley de'izaari mata issi macay eqqadanne ba kushe idimmada eqqidayssa bessees.

Hayissan qasekka gammo zone ayisso awati sinththen eqin qase ha ayisso awa mattara nam'u dunguza qofe wothada dere cimatinne hara hara tanarida asati issippe eqida

Haysan gaamo cimati woyko bayrati be kushe salo waci histidinne para togidinne salpetidi sinthe bizaysa dalgan nuna beses, ha parazika gaamo woga qoncises.

Hayssan qasekka kawo oosanchchatti adhi adhidi dhoqaso bettizaytti be lo'o mayo kumeththa mayidi eqidayssa macatti qasekka gamo dunguza mayidinne atumatti gamo qoppe woykko dunguza woththidi de'esossonna

Hayisan qasse kilile ayso aaway sinthe medireke sinthen eqqides iza sinthen haatheti hayllanderakka deettes guye baggara qasse daro asatikka eqqida

Hayssi bessizay keehi loohida woykko tamarida asati gita gita asati issipe kothe qofa issa issa giddon birshishinne qofan may'ettizayssa bessees.

hayssan qasse issi aaway woykko timirten lo'i loohidayssi hessika gaammo zoone ayso aaway mayke ba sinthen wothidinne manaxire ayfa bolla woththidi asas kiita aaththishin be'ys

hayssan daro asati qoodan darizayti issi kifile dalgan uttidinne duulata ooththo polizayssanne duulata kaalethiza ura eti ezgizayssanne akeekizayssa bessees

Hayssan issi lo'iza gibbe giddon lo'o mithatinne kuwas koshshiza miishati deettes he kuwa garsen daro asati tammufe dariza asati uttidinne kushe idimmidi deizayssa bessees.

Hayssan addedaysi sinthe eqqides addeda sinthen nam7u cengursa izara gujiza massaray oyketidi deees gu7era deizaytikka giste qasho furabe maydi eqqidees

Gadha heera masatiza bessan badalay keehi dolidinne kezidinne iza giddon bul7anas woykko goydi bessanas gakkida badala giddon aawa gitayei.

Hayssan daro tamaridanne loohida asati eqqidettes izata giddon qasse tophiya kuushsha ministereykka eqqides izata guyera dumma dumma qalamera deiza bandiratikka deettes.

Haninne qaseka oshicha bagara atuma hadirsa bagara issi maca na gididinneqopa izeti lameretizaysanne macashay sinthan tophiya Bandra atuma sinthan hara dere bandira..

Nam7u cugan uththidinne asathi ushachcha baggarakka hadirssa baggarakka githa githa asathi uthidinne thobbeththizayssanne issoy issuwa qofaa may7eththi zayssa bessees.

Issi kifile giddon woykko girgida bolla he baggaranne hadirsa baggara issi gita asi oshachcha baggara tophiya kuushsha ministere eqqides izata sinthera qasseka nam'u asati.

mitha garsan oge lanqen daro asati sinthe xeellishe salfettidinne eqqidayssa keehippe bootazi lo7o gididayssanne cililo gididayssa bessees

asati issi kifile giddon eqqidinne wurekka dendi eqqidi maadireke sintheni nam7u macanayti issi waraqata oykkin aawa caala dayssara xeellishe deettes

hayssan qasse keehi lo7iza keeththe giddoppe woykko gibbe yuusho giddoppe lo7o lo7o asati kawo oosanchati hamottidi ha nukko sinthe yizayssa lo7ethidinne bessees

hayssan issi gita keeththe giddoni dumma dumma macanne attuma asati gita gita keehi loohida asati eqqida issi booththa kumetha mayo mayida uray darota tamars.

Hayssi polisetine hara qassika hara tamarida woykko lohida asati issi bessan shiqqi uttidi issi misha tishshi ottidi tselliza issa bessees.

issi duulata bessan daro woykko cora asati uttidinne be silke xam7izayssanne yoho kalethiza ura eziggizayssa bessees

issi kaamey oge aadhdhidi bishin tirafikey yiidinne be malata bessidinne makina giddon de'iza asappe maraja ekkanas giidi haasayisizayssa qoncen bessees

ha bessan qasse issi tirafike poolisey setti giidi eqqides tirafikeza sinthen ogezi dalga koshin dalgaza sinthe nam7u issi attumanara issi addera kumetha may7o may7di eqqida

Haysan qasseka aykko pootoynne aykko missiley bayndayssa mella coo bayna bessay bettizayssane aykko pootoy baawa giiza xuufe besses.

Hayssan qasseka oge lanqen woykko haroy gelida bessan daro asati eqqidinne issi issi miishati mooretidayssa woykko haro gaason mooroti beettidayssa zoretishi de'izayssa.

hayssan qasse issi aawa dayssi koote salo mala may7idinne miicishe medireke bolla kushe idimidi gede histi hadirsa bagga xeellizayssa bessees

Hayssani daro paydon cora asati uthtidinedulata ezigida issane dulata issi uray kaletishe de'iza issane akekishe diza issa beesses.

hayssan issi mishiriya haythen geexe miisha aaththidara ba binana nam7uso shaakkidaranne qoodhen booththa calle aaththidara issi bessan eqqadanne nuna ha xeellizayssa bessees

Hayssan qasse gaammo asati gaammo dungu zara walaketidi diza booththa may'o may'di giste mirqey sinthen diza shura bekka may'di ufayettidi uttidayssa bessees

hayssan qasse usuppu asati eqqidi deettes tophiya polotika parte giza xuufe bollara deishin sinthen nam7u asati uttidi dizayssa bessees hessa giddon qasseka

Ha bessan gammo bayrati woykko gammo cimati ba xambaro gammo dunguzanne gammo woga bessiza may'ota may'di issifetethan uttidi ha xeellishede.

issi adde dayssi mabraate shubo woykko poole bolla kezidi asati goochchishin izata sinthen eqqidinne manaxire ayfe bolla woththidi ha nukko xeellishe dizayssa

heedzdzu gita eranchati woykko dhoqa timirten bida asatinne nam7u macatinne issi caala aaway medireke bolla dabtare besinthen woththidi ha xeelleettes

Hayssi bessizay issi oo masatiza pidale oo masatisidi ooththetida madirake bolla uttidinne asay issi issi miisha kaalethiza urappe ezigidi xaafizayssa.

Hayssan qasse urqati ekkida ollan ira gaason di'oy gelida danoppe ase ashshanas giidi daro asati urqa giddora baaxettidayssanne tagalettishe dizayssa.

Haysa qaseka heezzu mac'ashati de'etes hezhu mac'ashati be tuke botha sinen sinen oykidi uyishe ne mic'ishe issa issa xeletishe dizaysa beses

Hayisan qasika oge de,ees ogezika nam,uso shaketidi de, izayisanne ha ogezani duge bagara hadirsa bagara minibase ushacha bagara hayisuze kudinne daro asayi ca,neti

hayssan qasseka shuchcha giddon ogey buro ooththettidi giigontayssa giddon shuchcha giddon uttidi birata bolla uttidi issi miishe addey malatizayssa daro asati beyettes

Hayssan makinna bolla sinththeppe adhdhida makkinappe asi daro wodhdhin guyera qasekka makinnay daro asatta makkinappe tirffe woyko kammeppe tirffa asa channidi bizayssa besses.

Issi hezdzdu tora deiza kame masatizayisa bazotappe dumatiza kamey betizayisa dumatizayisa kame asati lagidi eyizayisanne guyera motore oyiqida asat kalid yizayis besees

Qeeri nayti kifile giddon shiiqi utidinnne ba kushe ba duuna bolla wothidi , ba dawutarenne ba korojo ba sinthan wothid astamare kaalizaysa besesi.

hayssan qasseka issi aaya naa idimmada uttadus he aaya naa idimmada uttidishin payatetha naagiza woykko aakime masatizara ba huphe arte dooqidara xeella

qeeri nayti issi bessan shiiqidinne macatinne attumati lo'iza lastiqe oyde bolla uttidayssanne issi issi nota sinthen xaraphey de7izayssa bessees.

hayssi bessizay gashe nayti timirte keeththa masatiza kifilen tiki issi kifile giddon uttidinne be borsa woykko be korojo be sinthen woththidi duuna bolla kushe woththidi ezigizayssa bessee

mitha garsene dumma dumma asati corattidinne keehi cilili beettiza woykko ciisha masatiza heeran uttidinne booththa oyde bolla issi issi miishata haasayetes.

Hayssi bessizay gammo deren diza macanayti baas deiza gaammo woga may'o may'di afa lagabekka dancidi booththa shurabekka iza bollara ma'di ba kushe baqqishenne ufayettishe.

hayssan qasse issi dalga kifile giddon asati qaammi ekkiza asatinne booththa asati eqqidinne issoy issuwaara qofo lamerettizayssa.

hayssan qasseka giyam asati ekkizason suuqe lanqetikka de7izasoni ha suuqezappe asati dumma dumma miishata shammettes duge baggarakka qasseka hamutha bolla dizaa

Hayssi bessizay daro makinati guyera deettes issife shiiqidinne ba salpen eqqida gita makinaykka dees qeeri makinatikka deettes makinappe wodhdhidi kare dereppe yida booththa asikka oge bolla eqqidayssa bessee.

hayssan ta be ishin makinay woykko kaamey dalgabalen eqqidayssanne ha kaamezikka guye sinthe maara naagidi de7izayssa bessees ha kaameza giddora daro asati be baanaso baanaso koyi

issi kifile giddon daro tamareta gelthidi issi astamarey sinthen eqqidi tamarsizayssanne issi tamari nay girgidamatara hadirsa baggara eqqidayssa bessees

Issi cima makina daari giddon bollara kontalera qashettida caanay dees giddora asi kumidi utti dishin hara guja asi giddera gelizayssa bessees

Issi addedayssi keehi xeellin kardiqa gidida maashine mirqidinne lo'aathizayssanne tokkizayssa dalgan aassidi bessees.

Hayssi bessizay daro maca asatinne aadhdhi aadhdhidi attumati uttidinne lo'iza oyde bolla uttidinne duulata polizayssanne tobetizayssa bessees.

Hayssa ni oge lanqira asati salpen gasheykka gitaykka ceeyga yoogay bizayssa bessees he wodezanka iray bukkiza mala woykko away awiza mala koyani.

hayssi qasseka daro asati woykko qoodan daro asati issi bessan shiiqidi eqqidayssanne uttidayssa bessees ha asatikka eqqiday oge bolla gididayssa

Hayssi bessizay Gita aafora haathay goggizayssa nu asaa gaammo doonan fiissa geetettees. He fiissazara haathay goggizayssa sinthan issi uray eqqidi pooto denddizaysa...

"Hayssan issi bessan dalgga bessan eqqidinne Gaamo dere asaynne tamaarida asati dumma dumma kaththa qommo maanas giigisidinne yeechen miccidaysa besees."

Hayisi besizayisi daro atuma nayitinne yelagga nayit kehi dhoqa apo bolara haaththeyi duge gogizayisa woyikko pisa masatizayisa sinththe adhidi lo shuchcha bola

Hayssan ta beyishin enttoto parke getetiza lo'o keththay xellans lo'oizaysinne kah pskisiz keththey de'es he keththa guyera qasekka lo'oiza aaddussa aaddussa miiththatti de'ossonna

E daro asati bessazi katama masatees he katamaza giddon gita mitha garsen nam'u macasinne heedzdzu attoma nayti kushe idimminne dabbe bolla woththidi eqqis.

hayssan keehi dhoqa dildile bollara kumethi daro asati bes gidiza pashkatetha ekkishe dugeththa wodhdhizayssa bessees

Issi aduqi eqkiza naay tophiya bandira maydinne lo'iza mitha garsen mithazikka keehippe gita gidida mitha garsen eqqidi ha nuna xeellees guye baggara qasseka

Hayssan issi addey kareththa qoobe woththidi ba guyara cililo bandira kaqqidinne ba lanqera gaamo dunguza mayida asata essidinne hara baggara qasseka hadirsa baggara hara asara eqqida.

Ooge ooratha oge giddora aaya kuntale kunthadanne miishata woykko dumma dumma miishata baadus issi macas kushenka oykkada qasseka harati oydenne xaraphe oykkidi

Hayssan zumati ekkiza gabbidi uttida boshey dees xeellinka lo'ees iza matara qasse cilila maatatinne lo'o lo7o mithati eqqidayssa bessees.

hayssan qasseka lo7iza shuchi dees lo7iza shuchchaza giddora gaashe bukkidi kessida galagaashe galawa mala booththa haaththey goggizayssanne issi macasiya kushe micada salo xeelliza

issi dalga abba giddon daro asati qoodan cori ekkizayti wogolo giddon uttidi ba wokaha pashkisishe woykko ufayetishe yizayssa bessees

ha bessan boshetidi ekkees ogezi zigizaage masatizayssan sinthen issi attuma nay kushe micidi eqqidayssanne harazi pude iza xeellizayssa bessees

Hayssan qasseka giya giddo masatidi ekkees bessaze giya giddozan asi gedekkabees hakkayees heedzdzu macanayti issippe idimettidi eqqidayssa qoncen bessees.

hayssan qasseka nu be7ishin gaammo dunguza qoobey mitha bolla kaqetidi dees he gammo dunguzaykka dere parke woykko dere buqura geetettizayssakko he buquraykka go7a bolla pe7ishe dee

Issi miththa garssan uttidinne asati hayssa kawo doranas giigethiza oosota giigishenne xaafishe dizayta dalggan besses.

Hayssi bessizay nam7u asththamaarethi uththidinne komppithere be sinththen woththidi uththida; issinozi dabththare bolla woykko woraqathe bolla tsaafishin nam7u thamaarethi eqqizi tseellizayssa.

Haysan qaseka daro paydon cora asati eqi detes, eqidaytika malata mayo woyko wogga mayo be oothosi mayid dishn hara eqoyti salapetidinne woyko salpetidi xaafetishe..

hayssi bessizay wurattidi ekkiza woykko lanqen uuthatikka dumma dumma mitha qommoti de7iza bessan xuuntha ogen uttidinne komputere be sinthen nam7u asati woththidi harata tamarsizayssa bessa

Hayssan heedzdzu addeti ba sinthen komputere woththidi guyera eqqida asata mazagabizayssa woykko xaafizayssa bessees.asatikka guyera..

Hayssan qasseka woysha mithan woykko gezdze heeran doliza mithan qesheti diza woykko keshetti diza kesha lanqen keeththe karen eqqidinne issi issi miishata asay issi hayssafe qofaya.

Hayssa gashe nayti biratara teellotidi eqqidaynne gaden eqqiday giidi issi kifile giddon de'ishe ha xeellizaykka gi issa issa giddon haasayettishe de'ette

hayssi issi mith giddora tuussi masatizay eqqidi dees ha tuussappe oshachcha baggara nam7u as hadirsa baggara qasse heedzdzu ase gididi eqqidi issoy issa yo7o izeti ezigizayssa

Heedzdzu asati ba sinthen komputere woththidi qasseka hara dumma tirpa eqqida nayta komputere endiza miisha silken tamarsizayssanne komputerera losisizayssa besse.

Hayssi bessizay kawo dooranas giidinne doorana asati baas komeththa maatay imettin xaafettishe woykko mazagabettishe de'izayssa qoncen dhaassidi bessees.

hayssan qassekka tophphiya bandirra issi macasiya may'adda izakka woththancha dibabba xurunasho geetettizara ba shalamettida woykko be woytto madala oykkadanne eqqidayssa

Hayssan qasseka kuwaase balen kuwaase woykko toho kuwaase kaa'ida attuma nayti ufayettishenne miicishe salpen guppishe ushacha bagga ha yiza issa bessees.

Hayssan nu be'ishin kuwasse baale de'es. Kuwasse baalezappe guyera daro asatti eqqi xeelitees. Hedzdzu attumatti kuwasse marshettizayssa qase nuuna besses

Issi kuwase balen macca nayti keehippe wolqan kuwase ka'izaysanne utida asatida asati ufaysan xelizaysa beses, kuwasezaka izeti baaxetizaysa ...

hayssi qasse nayti attuma nayti tooku waaseka idinne goole gelthidayssa gish gooleza gelthida naza laggeti tookkizayssa bessees qasseka guye baggara.

issi loohisiza woykko isporte loohisiza addey nam7u zo7o maaliya maydanayta isporte loohisizayssa dalgan bessees guye baggara qasse xeellanchati woykko bei

hayssan ta xeellishin meeda masates meedazi lo7iza maatay dolidi dizayssakko he maataza giddon qeeri nayti woykko gashe nayti wotha kaase kaa7izayssanne kartooneti dumma dumma min

Hayssi bessizayssi kuwaase balen woykko nayti kuwaase kaa'iza bessan oyddu attuma nayti kuwaase gakki oykkanaas baaxetizayssanne issa issa guye woxxizayssa keehippe dalggisidibes.

Hayssan issi kuwaase balen kushe oykko toho kuwaase kaasanchati issa issara palamettizayssanne kuwaasa marshizayssa bessees.

issi daase masatiza dalga keeththay poloshiten keexettidi dees ha keeththeza guyera oge lanqera nam7u nayti idimettidi ufayettishe bizayssa bessees

Hayssan issi kuwaase bale giddon issi attuma naay barka woxxizayssanne issi miishe gakki oykkanaas baaxettizayssa bessees

Hayssi bessizay dalga meeda woykko kuwaase kaa7ettiza bale giddon attuma nayti ba kuwaase ka7anas giigeti eqqidi pooto dendizayssanne nayti maaliy7a maydi dizayssa bessee.

hayssan qasseka kuwaase kaasanchata woykko isporte ooththizayta loohisiza addeynne hara nam7u addeti issi nuzi poolise gididayssi issi naa idimmidi

Hayssan meeda masatizayssan oge lanqen nam7u asati bokise tamarizayssanne issa issara tagalettizayssa hara asati uttidi xeellishe deettes.

hayssan issi toho kuwaasa kaassanchay be kuwaasa kaa7idinne daro goole qoodisin he kuwaasa goole go7ettida ura tookkidinne dere asay yuuyizayssa bessees

Hayssi bessizay nayti attuma nayti woykko yelaga attumati kuwaase kaa'i kezidinne haaththa uyiza issanne ufayetishe guppiza issa bessees. Ha gufazikka kuwaase xoonida gishasko.

Hayssan qasseka xaafos maaddiza miishati kokobe woykko kubbaya masatiza lasti qeeqata giddon suuren licetidi uttidayssanne dumma dumma iqatikka lo'izayssa.

Kuwase woyikko Toho kuwasse kasanchati nam't sinththen kundidi detes ichidi qase nam"at eqidi dizayissa besses

Hayssan issi waraqatay ashshagetida waraqaatay woykko diriben ashshagettida waraqaatay issi baggara dishin hara baggara qasseka booththu masatiza waraqata masatizayssi uttides.

Hayssi bessizay issi lo'iza kifile giddon idumma dumma miishata woththiza lo'o miisha giddon be madadan madadan eqqidinne iskirfto masatizayss woykko bi'iire masatiza miishay uttidayssa.

oyddu akaafati issi salpen woykko issi madadan uttidayssanne he akaafati oorath wurikka gididayssa bessees.

Issi wode maashiney sinthen uttides he wode maashinezi gitanne gashe gididinne issi baggara komputere masatees iza garsen qasseka korojoy uttii

Hayssan nam7u asati maadirake bolla ke7idinne gaden uttida asata dumma dumma miishita qofan qoncisidi tamarsizayssa bessees.

Hayssi bessizay dumma dumma ayfa ayfeti haylandera haaththetinne lo7iza ayfa ayfeti mangoti timatimeti muuzeti issi bessan doorettidi uttidayssa bessees.

hayssan issi salo mala qalamenne karetha qalame gujanka booththa qalamen tiyettida wode baatetha woykko zemenaawi motore woykko nam7u toho de kaamey eqqidayssa bes

hayssan qasse daro makinanne daro asa bessees ha makinazikka suuren be maara naagidi deizayssanne woykko kaamezi deizayssanne asati qasseka be oge gedenne ha pude hamuttizayssa

Issi daliga oges gidora makinay woy Kamey yishe kunidanatho gidinee ushacha baga jecidi dizaysa beses

hayssi bessizay oge lanqen suuqeti deettes he suuqeza giddon mayoy bayzettes issi baggara qasseka tuukesoti dettes gaareykka woykko hareykka haththe caanidi bees.

Dhumi ekkiza saate woykko omarsa saaten nam'u gashe makinay oge lanqen eqqidayssanne sinthen diza makinaze guyen diza makinaza xompizayssa dalganbesa.

hayssan qasse haakkidi haakkidi eqqida pooqeta woykko gita keeththeta bessees ha keeththas huphe bollara tammu kusheppe giza udire bessees

Hayssan qasseka guye baggara daro pooqe deizayssa ha pooqeza girgida bolla woykko pooqeza bolla laxafettida nam'u qammay attides giza malatay dee.

Hayssa qasseka katama keeththe pirojekte masatizayssi keehi lo'izayssi katama keeththe bessiza misiley beettes.

Buro ooththettishe diza dalga ogey dees. he dalga ogeza issi baggara ushachcha baggara nam"u gita pooqeti lo'i beettetes. sinthen qasseka hara pooqetikka dizay beettees.

hayssan ichachu tammu kushe banke tal7ey giigidayssa giza xuufera woykko wodewa apartimente giza miisha bessiza xuufera deizayssi

Hayssi bessizay heedzdzu asati deishe heedzdzatappe issiniya macas gidishin heedzdzati issi bolla komputere ba sinthen wothidi gaasexa masatiza miishappe nababizayssa bessees.

keehippe gita wode keeththe woykko pooqe keeththey beettes hepoqe keeththezikka salpen eqqides ha ushachcha baggarakka lo7iza ogeti deettes

Hayssi qasseka keehi woqqan oothettida mala pooqe bessees ha pooqeza bollara tophiya giddon gita giya maykile giza xuufeyka de'ees.

Haysan ta beyishin tamareti deetes ha tamaretika ba oyde oyde oykidi uttidi ba huphe bolla ba kushe wothidi sure timirte ezgizaysanne xinatizaysa besses.

Issi heeran cilili ekiza bessan hezhu indetinne nam'u addeti kushe idimi eqidaysanne nam'u indeti qase katetha mayo mayidaysa besses.

Hayssan wolayta dichcha awan wolayat liqa, araka luxeta keeththa giza miishshi armara xaafetidi uttidayssa besses

Hayisi besizayisi ogge laniqeni daaligani oge laniqeni kehippe gita gidida poqeyi arati mazene woyikko oyiddu miye misile gididi oothetidayisa daaligani beesesi

Issi bessan eqqidinne dumma dumma loohid asathi eqqidi leemathen woykko massoben issi miishshee ufayssa malatha porograame doomeththayssa bessishe.

hayssan qasseka issi dalga keeththe woykko qumay imettiza keeththe kare daro asati attumatinne macati salbetida ha asatappe sinthetidi issi uray be kathi immin ekkidi simmizays

hayssan qasse issi dalga kifile giddon daro woykko cora asati uttidinne issoy issora tobettizayssanne may7ettizayssa dalgan bessees

Issi girgida bolla tamaaretas aadhdhiza erisoti mabraate woykko korontera oykettida miishan gakkida metotinne mabraate xuugethati xaafe.

hayssan dalga oge sinthen dumma dumma lo7iza mithati cililo haythera deizayti diza issa garsen ba timirte tamaridi ongidi anjettiza nayti salfen ekkida

issi astamare woykko aakime masatizayssi ba woga may7o may7idi iskirbtonne waraqata oykkidinne timirte keeththa kare eqqidayssa qoncisees

Hayssan qasseka ogey de7ees ha ogezara bica qalame woyikko galali7o qalama tiyettida kaamey gede simmidi bizayssa bessees.

hayssan qasseka oge lanqera woykko arbamince cheechcha heeran makinati ogera aadhdhi aadhdhi bishin pooliseti suure ogera woga erisanas giidi caano woga makinadeta ttama

Hayssan qassekka ogeyi de7eesi. Pude baggara lo7iddi asfaltte ogeyi,duge baggara acey qoletida ogeyi de7ishin ha ogezara gede simmidinne heedzu kaameti galal7o qalamara de7izaytti...

hayssan issi dalga ogen tirafikey dugeranne pudera eqqides issi ambulanthe geetettiza makiniya eqqin tirafikey izi sinthen eqqidi daro miishata

Dalga ogera pude baggara karetha makinay dees karetha makinaza eqqidi qasse pooliseti haasayisishe dishin gede simmidinne qasse heedzdzutohade bajaje geetettizaara basheda.

Issi inda dalga oge bolla ooratha oge ooththettiza oge bolla barka eqqadanne ha nuna xeellizayssanne he indiyakka karetha shurabe may'ada eqqidayssa bessee.

Kase ooththetonta ooratha ogey ooththetizayssanne asi eqqidinne ooththiza kaameza xeellizayssa dalgan qoncisidi bessees

Ha bessan makinay yuu woykko ufidale masatiza ogera pudera hayizayssanne yuuyi biidi gede issi makinay wulishe dizayssa ogezikka keehi lo'izayssa.

Dalga lo7iza oge lanqera issi makinay gitay sinthe aadhdhin duge baggara nam7u makinay sinthe aadhdhin wursethan issi minibaase geetettiza makiniya aadhdhishin.

hayssan qasseka qoodan daro asati issi xuuntha kifile giddon uttidinne shubora gakettizayssa hayssa elektronise negere giza miisha waaxizayssanne qachizayssa harati qas eqqi

Hayssan qassekka issi lo7iza woykko care masathiza bessan asa caammay nam7i garssen des; woykko shebexe geetheththizayssi; qassikka haaththey goggizayssa.

Ha bessan qassi githa thankere masathiza hayssi de7ees; he thankkereza giddon haaththaay dees; he thankkerezikka ooseththizi buro wuridayssa masathidi beeththees.

Ha bessan gadhdhatidii ekiza bessa maasates haaththe ooththidinne he haththezii irxizenne lo'oizee gizayssa gaammo der asay shiiqqidi dara asati meecetizayssa

oge bollan ogeppe issi daraja dhoqu giidinne guutha keeththey keexetti dizayssanne he keeththezi salo madho qaalamen tiyetti dizayssa bessees.

hayssa issi denbattidi beettiza bessan mitha garseni dumma dumma mashineti oorath ishshigeppe doyetontayssi buro doyettizayssanne lanqera samayaawe polloshi

gita gita asati ziqqi gi hokkidi lo7o xillo haaththey oorath ooththeti kezida bambara goggizayssan uyishenne mecetishe deettes ha asatikka

Hayssan dalga keexettidi kezida keeththey dees he keeththeza woykko daase masatiza keeththeza bolla zo'o miishan woykko zo'o qalamen xaafettida xuufey dees.

Hayssan ta be'iyishin dalgga oge masates. Urqatidi ekkiza issas qasseka lanqe zara muuzayinne lo'o lo'o mithati eqqida issa bessees.